Waxa igu muuqdo Hal wiil oo ku fadhiyo kursi kursi ku fadhiyo maradiisa waa marro gaduudan ee ku raasman farabadan gadashiisa yaallo oo kursi caag eh

Ee meeshaan waxaa ii muuqda gacanga oo lagu isticmaalaayo muuska mase waraleeska mase laabtoobka ka gacanta lagu isticmaalaayo kalikiisii meel banaan cidlo yaalaa wax kale lama jiro.

Hal kartoon oo kujira jikin minds imisa bataati winds waxaa ku daadsan kabsar caleen agtiisa waxaa yaalo soos kortoonu ku sajalaysan yahay waana deliveri

Halkaan waxaa iiga ka muuqda nin naag waxaa gacantane ku gacmaha waxaa uga jiro golofis waxayna guraanyaan qashin waxayna joogay mee qashin

Halkan waxaa igamudo gaari oo uraal ah gaarigaasna ay saaran yihiin dad shacab ah wadada ama laamiga dhex bartamihiisa ayuu ku socdaa

Halkan waxaa fadhiyan dad badan mesha cadan hortodana oo yalo shax laba bakeedi cadan

Halkaan waxaa iiga muuqdo miis oo dahabi iyo cadaan ah oo saaran caasi iyo tarmuus iyo kuraas cadaan ah meeshana waa mutuleel.

Halkan wax iga muuqdo hal gabar wadato xijaab gadud ah iyo hokiyalo

Halkaan waxaa iga muuqdo dhagaxaan badan oo jajabsan laba nin iyo labo naag ayaa dhagaxanta meesha ka guraayo waxayna kujiraan meel hool ah ama meel guri ah

Halakan waxaa ii muuqda canjeero bakeeri biyo caadi ku jiraan bakeeri galas ku jira koob shaax shaax alfaaro iyo ukun laduway waxuuna saaranyahay miis madow

Halkaan waxaa iiga muuqdo saddex fanaanad. fanaanada kowaad madow jaale biyo biyo ah kujiro, gaduud oo cadaan ku jira waxayna saran yihiin miis.

Een halkaan waxaa iiga muuqdo een arday fara badan ardaydaasina dhamaantooda waxay wataan warqad iyo qalin waxayna fadhiyaan een waxayna ku fadhiyaan kuraas iyoo miis itaxaanka ay ku galayaan

Halkaan waxaa iaga muuqda ardey ardeydasoo fadhiyaan imtixaan wataan qlimaan iyo warqad cadaan ah maasna uxiranyahay

Halkan waxaa fadhiyan nin iyo naag labadooda wexay samaynayaan antarloog ee sayaynayan

Halkaan waxaa iga muuqada gaari katarapeel ah gariigasna uu yahy jaalo luguhiisna uuyahay madow waxaa xaqayaa Caro ama ciid

Halkaan waxaa iiga muuqdo meel laami ah mooto bajaaj iyo labo gaari iyo guri laba biyaana ah iyo labo biyaana ah iyo giri kale oo ku dhaganyahay nus boos nus kaleetana uu ku dhaganyahay

Halkaan waxaa iiga muuqdo laba nasg oo wataan ikiyaalo taraxad cadees ah waxan wadataa buug iyo qalin

Een halkan waxaa iga muqda en miis miskan waxaa ku jira basbas miskale ku dhegana wuu jira waxaa ku jira bamiyo

Halkan waxa iigamuqdo kamiro kamiridasna aykaqorantahay kanol sida utaqanan